hayssan ta be ashe deizayssi awudiya teknologien medetida kemikaale gisanne dalga gidida gaden issi atthumade he kemikaaleza teknoloji ogeyan sableza bolla qolishin qoncisees

Ha misilen Bolla nus betizay Woyko Ha misile Bolla Nus qoncozaysi issi gixa garden gakida Muruta issi adey tecinoloje. Xalle qollishin ha missiley qoncces

Haisilen betizaysi woyko qonc'izaysi ha wodiyab tekinoloji oven medhetida dhale gidishin he dhaleyka sabiliya guxunne hargeppe naaganas medhetidaysa gididaysa ha misiley qoncises.

Ha misile bolla nus beetizayssi woykko ha misile bolla nus qonccizayssi keehi gitanne dalgga gaden muruta muurutida say de'iyogadaninne tabile tekinoloje ogiyara haaththa ushishin qonccisees.

Ha misilen nuus beetizayssi woykko ha misile bolla nus qonccizayssi issi gita dalgga gaden toketida sabley issi athu addey teknoloje ogiyara ha sable xade gusishin misiley qonccisees.

Ha misile bolla nuus bettizayssi woykko qoncizayssi ha wodiya teknolojiyan medhetida katta shiishshida maashine achchan cora asati issipetetan shiiqidi katta shiishshishin ha misiley qoncises.

ha misilen nuus beettizayssi woykko qonchizayssi essi yeggisanni dalga gaden gakkida murucha issi adde teknologiogeyara e muruchan xaale qolishon ha misile mus keehippe qonchisees

Hamsile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qonjizayssi keehi githanne dalga gaden gakkida murutha hawade teknologi ogeera he murutha haatta ushshishin hamsile qonccisees.

Amsile bolla beetizayzi agirokimkaale gidida miisha gidishin he miishaykka hawode eknologin medetira miisha gidishin he miisha go'aykka xabile guxuneppe teqqees.

ha misile bolla ta be7ashe dizayssi woykko qonccizayssi keehi githanne dalga gaden gakkida murutha ha wade teknolojiinne merethida kaame teknoloji ogera hessabele haatta ushshushin ha misile qonccisees.

ha misile bolla nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi keehi githa dalga gaden gakkida murusa garsan ha teknologi ogen medhethida kemikaale nam7u meray issipetisan uttutirayssa qoncisees

ha misile nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi nam7u macasati issipetethan teknologiyo ogiyara sabile shiishi shinenne hessabile mera7i aazakko erethe naaza mala ha misiley qoncisees

ha misilin taas beettizayssi issi machasi tukkeza sha ayda deiizo mala gidishin he tukkezappeka guye baggara issi karetha jabanay uttutirayssa misile qoncisees

hayssan ta be7ashe d'izayssi keehi gittanne dalga gidida gadin toketida shonkurutta murota gidishin he shunkuruta murota garsan nam''u attuma adeti sharaffa shoddishin misileyi nuus qoncisees.

hayssan ta beyashe deizayssi issi attumade abkado mudutayfe ba kushen duuttuduuti xeelidinne ufayetishin eqqi utturashoninne aappe guye baggara issi maceya bawu7enshashe qachada eqqawutirayssa qoncisees

Ha misileya bolla nus betizayssi gade giddon murutta giddishin hessikka asa naytti kalxxa giddon manassinne dumma dumma osota oththi simidi manas ha misiley qonccisses.

Ha misilen nusu beetizayssi woyko qonccizaysi isi maccasiya ba mettershsha bolla lipistike tiyetada ha tishshi gaada xeelashenna ha iipe eesa baggara tuke say de7iyogadan qonccisees.

Ha misiley nuus bessizayssi woykko qonccisizayssi issi dalgga gaden daro miththati dizayssanna ha miththata giddoraka zeretidi dolishe diza doozati deetes.

Ha missilen nus betizaysi woyko ha missile bola nusi qonc'isizaysi c'ora atuma asay issipetetan eqi utirashininne he asayka banta kushen lo'o muruta ayfe oyqidi dhelishin missile qonc'ses.

Ha misile bolla nuus beetizaysi woyko ha misile bolla nuus qoncizayssi madabare kumi uttida mela zo'o barbare gidishin.he barbareyka keehi zo'o gididaysa ha misiley qoncisees.

Ha misile nus betizaysi woyko ha misile bola nus qonc'izayasi ha wodiya tekinolojen medhetida issi mashine he mashine go'ayka tukiya harxetha gidira mala ha misile bola nus qonc'ises.

Ha misile nuus beetizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi hessi gita dalgga gaden mokkida badala muruuthaynne he badala muruuthay thiya gididayssa mala misile qoncisees.

ha misilen nuus beetizayssi woykko qoncizayssi nam7u attumanne nam7u macay issupetettan tukki ayfe shiishishinnne qorshin etappe heyssa baggara uutha sable deyo gaadan qoncisees

ha misilen nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi kehi daliga sohon cora puuteti dey oosan issi attumade hokkidinne puuteta bantha kushe oykqidi teelishin qoncisees

ha misilen nuus beettizayssi woykko qoncisayssi issi giththanne dagga gaden tokethira tukke muruthay issifetethan diccuutirashunenne he xukke muruthaykka ayfiyan xeellano keeppe lo7izayssa ha misiley qoncisees

ha msile bolla beettizayssi woykko qonxizayssi gita dalga gaden sintha baggara ayssariya bada de7o gadanenne he badalappe guye baggara cora uutha qommoy deyo badan hamsile qoncisees

hamsele bolla bettizayssi woykko qoncizayssi keehi dalganne wogga gaden issi petetan corattuma asay sharafasho dishinne itha garsan issoy ba uyen karetha koppiya woththirayssa qoncisees

ha misile nuus bessizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi cora doozati di7osan issi attumade etha garsan eqidi doozata hokkidi ba kushen oykqidi xelelishin misile qoncisees

Hamsile bolla nuus beettizayssi keehi githa gadden gakkida futto gidishin he fuuttoyka maara maaran xuuqishininne he fuutto ameraykka keehi bootha gidirayssa hamsile bolla nuus keehippe qonchisees.

Hamisile nuus beettizayssi woykko qoncizayssi cora mango muruta ayfenne he muruta ayfeppe guye baggara issifa paaye deyo gaadan hamisile bolla nuus qonchanawu dandayides.

ha misile bolla beettizayssi woykko ham misile bolla qoncizayssi issi gelana woykko beyanau yashiya wora garsan lo7o adusadussa erxamatati dewaadan misile nuus qoncisees

ha msile nus beettizayssi woyikko ha msiley nus qoncizayssi issi macaaya patho bolla uthara issi chigine hatta ushasheenne he macasy achan qanxo jarke de'ogaadan hamisiley qoncisees

ha misilen beetisayssi woykko nuus qoncisayssi issi gita gaden toketida muuze garsan eqqida issi bitane de7o gadaninne he bitane ba kushen franja muuza oyq wuthirayssa ha misile qoncisees

ha misile bolla nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus keehipe qoncirayssi lo7o purtukane muruthay issi batettan shipi giutirashinenne aappe hessa baggara xora muruthay de7o gaadan qoncisees

hamisile bolla nuus beettizayssi woykko hamisile bolla nuus qonchizayssi issi atthumade bayfen manaxirepotidenne sabele gade ggarsan ekiyotirashon aappe guye baggan thiya badalay de7o gadan qonchisees

Hamisilen beetizayssi oykko nuus qontizayssi barbare shuroy maxane tumuy ne qaare essipatethan uttu tirayssa hamisle nuus ke hibbe qoncisees.

Ha misile bul;na nuus qoncisizayssi oykko bessizayssi uutha murutappe sintha baggara nam'u qeernati ogezara hemetishenenne issoy koase tiiqidi emetizayssa hamsile qoncisies.

Ha misilen beettizayssi woykko qonchizayssi kehi gitanne dalga gaden zerettida badalay mukkidinne he badalaykka tiyatiri keyippe lo7irayssa a misile nuus qonchisees

ha misile bolla nuus betizayssi woykko ha misile bolla nuus konjizayssi issi githa gaden toketida afukado puute diccirinne lo7o murutha imirayssa ha misile nuus koncisees

hamsile nuus besizayssi woykko qoncisizayssi issi jabanara sinen tuke deyo gaadaninne he jabananne heesene achchan cora tukke ayfe sha7etu tiragi issi petetha deyo gaadan hamsile qoncisees

Hayssan ta beyashe dizayssi issi gooshshanne dembba gadden issi attuma aaway nam'u boorata eettikka zo'onne kareththa boorata waxxidi gooyishin ha misiley nuus qonccises

hayssan ta be ashe deyzayssi key lo7o gidida mangomuruta gidishin he mangomuruthaka asay issipetethan maxidi shiishshidinne issipetethan tookkishen hayssi nuurs qoncisees

Hayssa misilen taas beettizayssi cora asay galga demban issi petethan bookki bookki chigine tokkishinenne he asayka ba kushen shodura oykqizayssa misile qoncisees.

Ha missile bolan betizaysi woyko ha missile bola qonc'izaysi issi gita demban issi c'ima ayiya mela mata ba'adane he mishiriyaka ha missile bola nusi qonc'izaysi issi gita demban issi c'ima ayiya mela mata ba'adane he mishiriyaka ha simara kehipe ufaytishe qonc'ses .

Ha missile bola betizaysi woyko ha missile bola qonc'izayasi c'ora atumane mac'a c'ora asay issipetetan eqidi issi bandire banta kushen oyki utirashin ha missile nus qonc'ises.

Ha misile bolla nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonccizayssi santha qoommo woykko qostta getettida santha garssan issi mishiriya uuttada sharappa shodishin miley qoncisishes

Ha misilezan nuus beettizay woykko ha misiletti woykko ha misile bolla nuus qonccizayssi aawara ayera issi gashshe qeeri nara issi bolla shiiqidinne sabileza shiishshin misilezi qoncisishes

Ha misilee bolla nuus beeththizayssi woykko ha mislee bolla nuus qonccizayssi issi dembbaa woykko githa dembba gaden issi aththuma away nam7u booratha waaxidi goyishinha mislee nuus qonccissees.

Ha misilean nusu betizays woyko ha misile bolla nusu qoncizays cora atuma asanne cora maca asay Issipetethan limate otho othanaw hemetishennne he asa kushen akafay de'eo gadan qoncises

Ha misilen beetizay woyko qoncizay,issi gashe nay nam'u boorata waaxidine goyishenne be kushen xurqafe oykidaysa ha misiley nuus keehippe qinccisees.

Ha misile bolla betishe diza woyiko qonc'sidayisi co'ra atuma asayi issippetetani eqidi limate oso otanawu eqiwutidayisanne he asa kushe co'ra akafayi diyogadan ha misile nusi qonccises

ha misile nuus qoncisizayssi woyko hamisile bolla nuus bettizayssi cora attumazay issipetetan shiiqidi gistembrtha kayidayssa issipetetan he muruta cakkishe ha misile nuus qoncisees

Ha misile nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonchizayssi keehi cora asay issipetethan limate ooso ooththanawu shiqqi gi utirashenne he asa kushen a kafay de7o gadan a misile konchisees.

ha misilen nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi keehi gita dalga gaden gakkida shinkuruta muruta gidirayssanne he shunkurte garsan nam'u asati sharapa shodishin ha misiley qoncisees

ha misile nuus bessizayssi weykko qoncusizayssi issi gita demban issi athtumade ba kushen akafoyqqidi ba huyn koppiyaotiri tishshotiri issimisha teelishin hamisilee qoncusees

Ha misilen nuus beettizayssi woykko ha misilen nuus qonccizayssi keehi gittanne dalgga goshsha gaden heedzdzu waathan eqqida usupun boorati de'iyoga malanne he booratikka waatha bolla de'iyogadan ha misiley qoncisees.

ha misilen beettizayssi woykko qonchizayssi keehi corasay githanne wogga gossha gade eqiwuturi baggasay muruthaayfe zerishin ha misile qonchisees

Ha misilen nuus beettizayssi woykko hamisilen nuus qoncizayssi issi githa ogen nam'u addethi nam'u maca miizata laaggishinenne hemmiiza thu meray zo'onne karetha gidirayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla nuus bettizayssi woykko hamisile bolla nuus qonchizayssi gita denba gaden corasay issu petettan shiiqi uttirinne uutta sabale tokkishin mishile nuus qonchisees

Ha misilen beetizayssi woykko qoncizayssi keehi gitanne dalga denba gaden itsi aaway nam'u boorata waaxiri guyshinne he boorathu maraykka booththanne zo'o gidirayssa ha misile qonchisees.

Hamisile bolla beettizayssi woykko hamisile bolla qoncizayssi issi macaseya saa neera bonco oyqada he bonco ba kushen oyqqada tishushotara issi miisha tellishin hamisile qoncisees.

ha misilen beettizayssi woygo qoncizayssi issi dalganne denba goshsha gadin issi athumaddey nam7u boorata etikka zo7onne karocha boorata waaxidi goshsha bolla deizayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi keehi githa dalga gaden qosxa keetettida santha qommo garsan issi macasaya uthada sharafasho dishin qoncisees.

Ha misile bolla nuusi beettizayssi boykko ha misile bolla nuus qoncizayssi keehi gisa dalga gaden issi aaway nam'u boorasa waaxidi guyushininne he aawappe sintha baggara issi cimaawe gaabe may'eri ekki uturayssa qoncisees.

ha misilezan beettizay issi woykko ha misile bolla nuus koncizessi issi macasiya ba tho bolla uthada doozata tokkishininne tishishothada xeellishin misile nuus qoncisees

Hayssan ta be ashe deizayssi keehi githanne dalga gidida goshsha denba gaden hawudiya teknolojiyan medetida kaame he gadeza goyisheninne he gadeza bolla hemetishen qoncisees.

Ha mislazan nus betidays, gade gidon murutata kasanasne otanas madetza gade gido kame gidoga malane, he kameka aqoga mala nus beses.

Ha misile bolla nus betizaysi woyko ha missile bolla nus qonc'izayis gittanne galga demba gadden ha wodiya tekkinojiyan medhetida mashshinen senthan goyishin ha misiley qonc'ises.

Ha misileza bolla ta ba'ashe dizays gitanne dalga demba gade ha wodiya tekinolojiyan medhetida zo'o bita goda kamey he gade goyishn ha misiley keehippe qoncises.

Haa missile bolla kehi daligga gadeyi dizayissa gidishshinni hee gade garissannikka nam''u waxxetida Soo boratanne woyikko Soo medosatanne issi haare canayi alii uttidayissa wonccidayissi de'es.

Ha misile bolla nusi beyizays woyoko qoncizaysi keeh gitanne dalga gaden gakida giste muruta ha wode tekinoloje ogiyara medhetida kaameti shiishin ha misiley qoncisesi.

Ha misile nus qonccisizayssi woyko nus ha misile bolla bettizaysi kehi giita uththa gaden cora macca asay issippetetethan ha wode technologen mfdhetida mashinen uththa hashishe dizayssa ha misiley nus gonccisses.

Ha misile bollan nusi qonc'isizayisi giththanne dalgga gadde giddon gakkidda muruththa ha wodde yida techinologen medhdhetiza kametti he muruththa shshishin ha misile nusi qonc'ises.

Ha misilen beetizayssi woykko qoncizayssi issi gitanne dalga denban eqqida ha wode teknolojen medhetida kaame gidishin he kaameykka biita goyanaw maadizaysa ha misiley qoncises.

Ha misilen nuus beettizaysi woykko qonccizaysi issi ha wodya tekinoloogiyan medhettida lo7o biitta goyiza kaamey eqqi uttidashinne aappe guyye baggara keettazi de7ogadan qoncisees.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nus konjizayssi bessi gita dalga denban hawuday teknologen medethida kaame he kaame goo7aykka biitha gosha gididayssa mala misile qoncisees

Ha misilen nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonchizayssi keehi gitanne wogga denbagaden hawudiya teknolojiyan medhetida zo7o kaame he kaamekka he gade goyishin ha misile nuus konchisees.

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha mizile bolla nuus qonccizayssi keehi gitanne dalga gade gakkida murota teknoloji ogiyan midhetida maashinen he murotha haattawushishin misile qonccisees.

ha misilen beetizayssi hawuliya teknolojiyan medhetida biitha goyiza githanne dalga kaame gidishin he kame meraykka zo7o kaame gidirayssa ha misile muuuskeyppe qoncisees

hamsile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qonjizayssi issi denban hawure teknologien medethida bitha goyza kame ekiuturashoninne hi kame urqan mooretuturayssa hamsile qonjisees

Ha misilin nuus betidayssi woykko qoncidayssi ha wudiya teknolojiyan medhethitida issi gitxa kaame keehi githanne dalga gaden gakkida murota shiishishininne he kaamekka medheturayssi hega gish gidirayssa koncisees.

Ha misiley nuusi besiizayssi woykko qoncisiizayssi ha wodiya tekinolojjiyan medhdhetiida kametti issippeteththan eqqi utiirashshininne he kaame bolla issi macassiya utta uttidayssa ha misiiley qoncissees

hamsilen nuus bitizayssi mikko qoncizayssi hawudiya teknoloji medhethida sabale cakiya marshine gidishin he marshine corasay isupetethan ekkidi teellishin hamsile qoncisees

ha misile nuus bessizayssi woykko ha misile bolla nuus qonchizayssi keey githa dalga goshsha gaden arteknoloji oganemedhetida goshsha kaame he gade goyishin misile nuus qonchisees

hamisile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi ha wodya teknologiyan medethida nam'u goshsha kaameti kehi dalqa denba goshsha gade goyishin ha misiley qoncisees

ha misile nuus beettizayssi woykko koncizayssi hissi gissanne dalga gaden awadiya teknolojiyan medhethida kaame he kaamekka gadeza goyishin ha misile konchisees

ha misilen nuus beettizayssi woykko hamzile bolla nuus qoncizaysi issi awude teknolojiyan medhettida gitxa kaame gidishin he kaamekka githa wogga dalga denban eqi utirayssa hamsile qoncisees

ha msile bolla nuus beettizayssi woykko ha msile bolla nuus qoncizayssi ha'i wodey teknolojin medhetida mashine gidishin he mashine meraykka ze'o gidishin he mashine go'ay katha woykko sabelea gadeppe shiishanaw maaddiza mashine gidioga mala qonchisees

ha misile bolla beettizayssi woykko ha misile bolla qoncizayssi hawudiya teknolojin medhetida coka kaametha gidishin hi kaameth goo7aykka biitha goyo gididayssa ha misile bolla qoncizayssa goyo

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus konjizayssi keehi githa dalga denba goshsha gaden hawuriya teknolojiyan medhethida gade woykko biitha goyiza kaame gadeza goyishin konjisees

Ha misile bolla ha7i wode teknologen ooraxidi yida goshas maaddiza kaamey gade keehippe malalizanne lo7o ogen goyishen ha makinay dumma dumma maado immizayssa ha misile nuus qoncisees.

Hamisilen beettizayssi woykko ta teelesho dehizayssi hawadiya teknolojiyan medetida keypen githa udidira biitha goyza kame gidishin he kaamekka denba bolla ekeutirayssa hamisile konchisees

Ha misilen beetizayssi woykko konciizayssi issi gitta dalgga dinbban eqqida haa wodiya teknolojiyan medhdhetida kaame gidishin hee kame go'ayikka bitta goshsha gididayssa mala ha misiley qoncisees

ha misile bolla beettizayssi woykko ha misile bolla qoncizayssi issi githa dalga gadan gakkida giste muruta ayfe ha wode teknologiyo ogiyara he giste muruta shiishin ha misile qoncises

ha misile bolla nus beettizayssi woykko ha misile bolla nus qoncizayssi cora asay issipetethan eqqidi ha wodiya teknolojiyan medhetida mashine he mashine go'aykka gadeppe katha cako gididayssa mala qoncisees

ha misile bolla beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi cora asati isupetethan ekiwutirashin issi hawudiya teknolojiyan medhetida marshine he mashine eqqidi asa ubay xeellishin hamisiley qoncisees

Ha misilen nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi zo7o ha wade tekinologiyan medhetida mashine gidishin he marshine go7aykka sabile gadeppe shiisho gididaga mala ha misile qoncisees

ha msile bolla nus beettizayssi woykko qonchizayssi issi ha wode teknologiyon medhethida kaame gedishin he kaamekka goo'aykka biita goyo gidishin he kaame qorqara morotuturayssa bessees

ha misile nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus konchizayssi keehi gitanne dalga gaden zerethira gistee lo7o murota imishin ha misile nuus keeheppe konchisees

Ha misile boli teknologi muruta gidiza badala bunchiza mashinenne appe hina baggara badalay dicci diidizayssa bessirayssa gidishin ha murtayka keehippe asa naas maaddizayssa qoncisees

ha misilen biittizayssi woykko qoncizayssi ha wodiya teknolojiyan medetida biitha guyiza kame gidishin he kame meraykka zo7o kame gidirayssa ha misile qonchisees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko qoncizayssi hawadey teknologiyoogen medethida zo'o biitha guyiza kame gidishin he kaame guwaykka biitha goshas maaddirayssa misiley koncisees.

Hamisile bolla nuus beettizayssi moykko hamisile bolla nuus qoncizayssi hawudiya teknologiyan medhecthida issi gixa kaame eqqi utturashinne aappe guye baggara amala nam'u kaame de'o gadan qoncisees.

ha misilen nuus beettizayssi woykko hamisile bolla nuus qonchizayssi keehi gitxa dalga denba goshsha gaden hawuday teknolojiyan emedetida biitha goyda goshsha makinay woykko kaame goyishen beethees.

hamisilezan nuus beettizayssi woykko hamisile bolla nuus qoncizayssi hawuliya teknolojiyan medhethida kaame gidishin he kaame gu7aykka biitha qushsas maaddidayssa qoncisees

hamsile bolla muus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi hawudiya teknologiyo ogene medhethida zo7o biitha goyiza kame galeza goyishin hamisile nuus kehppe qoncisees

hamisile bolla nuus beettizayssi woykko hamisile bolla nuus qoncizayssi hawuda teknologiyan medethida kami gidishin he kami go7aykka biixa gushshas maaddira kame gididayssa misile qoncisees

Ha misile nuus beettizayssi weykko nuus qonchizayssi hawodiya teknolojiyan medethida kaame gidishin he kaameykka issidenban ekki uttirashinenne he kaame koo'ay biitha goshsha gidirayssa mala ha misile qonchisees.

ha misile bolla nuus beettizayssi oekko ha misile bolla nus koincizayssi keehi dalga denba gaden gakkida muruthayfe kaame teknolo ookera shishishin misile koinchisees

Ha misile bolla nuus beetizayssi woykko qonchurayssi keehi githanni dalga gaden ka ira murutha badalayfe hawudiya teknolojiyan medhethida kaame he murutha shiishishin hamsile qoncisees.

Ha misilen biitizayssi goykko nuus konjizayssi hawudiya teknologiyan meretida zo'o githa kaame gidishin he kaame goo'aykka sabiliza gadeppe shiisho gidirayssa ha misile nuus konjisiis.

Ha misile bolla nuussi beettizays woykko qonccizays keehi cora asay issippe sittan cora kaththa tookki tookki maatan maaran shiishshin ha misiley nuusi keehippe qonccisees.

hamsile bolla nuus bettizayssi woyekko hamsile bolla nuus konchizayssi keehi githa keeththa garsan cora kathay maara maalan madabiren dara dare tuturashin cora asati he katha teellishin hamsile konchisees

Ha misile bola c'ora attumanne mac'a asati issipetetan shiqidi baraha bitan utidaysanne etappe miiye bagara issi gita kethay dizaysa qonc'ises.

Ha misilen nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi cora gashe naati essipetetan shiphi giri utti uttuda shinanne he gashe naatusintan cora murutayfe de'oga mala ha misile qoncisees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus konchizayssi heedzdzu asati etikka issi macanne nam7uwade booththa boota shurabe ma7eri maceya ba kushen xaata santha oy qawutirashin issiyadenne issiyade timatimenne kaaroose oyqqida

ha msile bolla nuus qoncizayssi woykko ha msile bolla nuus beettizayssi cora madaberera de'iza kattaynne nam'u jarken deyazaytee namu heedzdzu asati issipetethan aachchan eqi otirashin nam'ati tookkishin qoncees

Ha misilen nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonchizayssi konthaliyan konthalyan kathay issipetethan issikeethan shiiqi utthiragananne he kathay maalan uthirayssa misile qonchisees.

ha misile bolla dumma dumma asati shuchchara oosettira gibbe garsan issoy issoyra haasayishinne issoy issoyara zal7ettishin bessida payaxiri aayoti bantana tookkiragetenne aawatinne hamettiya getikka bettosana

ha misile bolla nuus bettizayssi woykko hamisile bolla nuus qonchizayssi cora macasati issipetethan banthayqa haregaare bolla caanishinne hemetishin hamisile qonchisees

Hayisani ta beyashe dizayisi cora atumanne macca asati kehi gitanne daliga gidida gadeni issippeteththani uterhthani shiqi utidi shishiddhini hayisa nusi kehippe qonccisesi

.Hayssan ta be'ashe diyoge issi maca nayiti issipe eqqidi utidashin issiniya mango muze ayfe maxayida woykko qorayida diza issa ha misile tasi keehippe qoncises

Hayssan ta be7ashe de7isayssi keehi giththanne dalga gidida gaden lo7o badala muruthay gakki utirayssanne he badalaykka keehi tiya gididayssa nuus qoncisees.

hayssan ta be'ashe deizayssi keyi giththanne dalga gaden gakkida murutaayfe gidishin he muruta ayfe suntayka gisti geetettidi xeesettiza murotayfe gidishin he murutayka keey lo7o gidizayssa qoncisees

Hayssan ta be ashe deezayssi nam'u macanne issi attumadey issi petethan ekkidi badala foqishinnne ita garsan attumade ba wuyen barmexa koppiya wotu turayssa nuus koncisees.

Ha misile bolla nus beettizaysi woykko ha misile bolla qinccizayasi heezdzdu maccasati uttidi puute garsappe he puute sharapa shoddisheninne he puutey maaran maaran uttidaysa ha misiley qoncisees.

Ha misile bolla nusi beyizays issi macashiya ba huphen shaashe qachada eqa utidashininne ipe guyesa bagara laalama zeretida badalay de'ogadan misiley qoncises.

Ha misilen nuusi betizays woyko ha misilen nuusi qoncizays Keehi odanappe adhiya dalga Gosha gaden gakida giste muruta ayfeyi de'iyogadaninne he giste muruta ayfe gade garsan asay de'iyogadan qoncises.

Ha msilezan nuus bettizayssi woykko qonc'izayssi keehi gitanne dalga gaden issi bitane shunkurto muruta haatta ushishenne. He bitane kushen akaafay di7o gade malan qonc'isees.

Ha misilezan bettizayssi woykko qonchizayssi keehi githanne dalga gade mokkida giste muru tayfe gidishin he gistemuru tayfekka keehi lo7o gidirayssa amisile qonchisees

ha misile bolla beetizeessi keehinne gita dalga gade bolla zeretira gistemurota gidishin he gistemerotaykka keehippe coranne daro gido ga pirindagan yafaanyafaran mokirayiza ha misiley qoncisees

Hamsile nuus beettizayssi woykko quncizayssi keehi odana aadhdheya giththanne dalga gaden gakkida cora mulutha qammu diyo badaninne he muruthappe baggazi melidayssa hamsile qoncisees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qonchisayssi cora attumasay issipetethan kehi dalga gaden gakkida gistemurutayfe issipetetan cakishin ha misile nus qoncisees

Ha misiley qoncisizayssi woykko ha misile bolla nuus beettizayssi gixa dalga gaden gakkida muruthayfe deyo gadaninne he muruthayfe keey lo'o gidirayssa mala ha misile qoncisees.

Hamsile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qonchizayssi keehi githanne dalga gaden maldomuruthay maara maaran ekki utidashininne he maldo muruthay keehippe lo'o gidirayssa hamsile qoncisees

Hamsile bolla beettizayssi woykko hamsile bolla nuus konchizayssi cora qimama aynete isipetetan shiqi utirashinne heqqimemigarsan issi attumade eki othirayssa hamsle nuus koncisees

Ha misile bolla beetizayssi weykko taas qonjurayssi nam'u qommu shaashshanne aapehyssa baggara dabozi uttutura shin giddon fentiratukke siniyara deyo gaadan ha misile qoncisees.

Ha misilen beettizayssi woykko qonchizayssi heezu asati itikka nam7u macane issi ale idiri issipetitan badala fukishenne addey ba hud7yan koppiyasa uchu ustirayssa ha misile qonchizees.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko koncurayssi nam7u asati etikka issi addenne issi maca asati keehi dalga mixa buye gadi meqqidi he mixha buye bantha kushen oyqqidi xeellishen konchisees

ha misile bolla nuus betizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi issi athumade koppiya bawu7emothiri baayfen manaxire othiri ba qooren dunguza xaaxidinne tiya badala ba kushen oy qishin qoncisees

hamisile bolla nuus beettizayssi woykko hamisile bolla nuus qoncizayssi heedzdzu atthumasati bayntha wuyen koppeya wothiri bantha qoren gammo dunguza sharbe xaaxirenne tiya badalachan eqiutirayssa qoncisees.

hamisilen nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi kehi dalganne gita gaden gakkida muruta issi macashya ba qooren sharbe xaaxara he muruta shiishshishin hamisile qoncisees

Ha misile beetizaysi woyiko qonccisizaysi keehi gittanne daalga worra gaarssan deeza demban keehi ccorra aasay issippettettan shiqqidi uttidashshe ha misile kehippe nuss qonccisses.

Haa missilenni nusi betizayissi woyikko haa missile bolla nusi qoniccizayassi cora doza puteyi issipetetan shiphphi gidi utti uttidayissanne hee doza puteyikka maranni maranni uttidayissa missileyi qonccises.

Ha misilezani bettidayi dayisi kehi gitta demibbani lo'o muruta imida sabilene ape ha bagara mela mithati deyogadani ha misileyi qonciesi

Ha misilezan nusi betizaysinne woykko hamisile bola nusi qonciza kehi gelanasinne beyanas yashiya worra garssan adussa addusa mitha deyewgan misiley qoncisses.

Ha misilezan nus beettizays dumma dumma asa nayti be'anaw ayfiyan lo'ozaytanne hayssi booththi doozata giddo gidogadan hage misiley nuus qonccisishin hayssikka asa nayti lo'o ayfen be'anaw doomisanchcha gidoga mala ha misiley nuusi qonccises.

ha msile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi keehi gelanawnne beyanaw yashshiya wara garsan lo7o lo7o gita gita adussa adussa exa mitati deyo gaadan hamsile qoncisees

hamisile bolla nuus beettizayssi woykko hamisile bolla nuus qonjizayssi curasati issipetethan limate ooso ooththi makidi eqqi uttura shinanne he asaytish shoturi issimisha teellishin hamisile qonjissees

hamisilen beetizayssi woykko qonchizayssi ichashu asati dispetetan hemettishirenne isa garsan yessoy borsa a7edi ba kushen pistale oykki layssa hamisilen kipe qonchisees

Hamsile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi coraasay issi petethan eki utirashonenne he haasa garsan issi maca faranjhiya ba ayfen manexirayotara doozata xeellishin misile qoncissees.

Hamsile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi key cora donza puteti issipetethan shiphi gidi utti uttira shinenne itti cora gidogappedindagan maara maaran uttirayssa qoncisees

hamsile muus konchisizayssi weykko bessizayssi chora asati dispetitan denban uttutirashoninne issiyadde ecolo asas zoore imishon hamsile mus kehipe konchisees

hamsilen bietizayssi woykko hamsilen qoncizayssi corattuma asati chuchcha bollara hibetishinenne he asatikka ooso othanau biza mala hamsile bolla nuus keehippe qoncisees

hamisile nuus qoncisizayssi oykko hamisile bolla nuus biittizayssi cora asay maarara he mettishininne he asappe ya baggara yashsha woray di7o gaadan hamisile nuus qoncisees

hamisile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi cora paranjasay issipetitan shiiqi utturashinenne etappe heyssa baggara keehi gita zumay de7o gaadan ha misile qoncisees

ha misileni nusi betidayis woyiko ha misile bolla nus qoncizayisi qoddani bayizetiya misha gidishin muruta ayife gidishin he muruta ayifezika xaxxet utida sanitha karote ganna baribare coora mishayi dizayisa qoncises

Ha misilen beettizayssi woykko qoncizayssi cora murutayfe esipetetan shiiqidi bayzetiyosa gidishin he murutayfekka muuzee, apile, abgadoy, loome cora miishay diyugadan qonchisees.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncisayssi ogodunan madabirexirinne santha qommo woykko qosxa geetettira santha zeretha issi petetan shipi giri uttirayssa qoncisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko hamisile bolla nuus qoncizayssi ogo duunan bahezethiya toommo yenjeelo barbare xaaxa sante xora miishati de7o gadan qoncisees

Ha msile bolla nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi cora abukado gidishin he abukado murotaykka keehippe lo'o gididayssa mala hamsile bolla keehippe nuus qoncisees

ha mislen nuus beettizayssi woykko qoncizayssi issi ogoblanan deiza githa suke gidishin he supenka cora murota efe bayzethiyo gaadan qoncisees leemisos muuzee mangoy bersukane heessanne ssa malay de7o gadan qoncisees

ha misilen nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonchizayssi ogodunan bayzettiza tuummoy yenjonoy qaare heyssanne hissa mala de7o gaadaninne he thuummo muru thoykka keehi cora gidirayssa qonchisees

Ha misilezan nuus beetizay dumma dumma asay giya giddon murutasa sammi didi7oga malanne bayzidi di7oga mala ha misile nuus bessi sheni hemathanka dumma dumma asay di7oga mala ha misile nus bessees.

hamislin ta beyasho diyogey guluti giyakko he gihanka corasay issipetithan bayzey shamiay muleyasayka deyoosakko hessafe aadhderi corasay xilla ba kushen oykqi utirayssa hamisiley qonchisees

hamisile bolla nuus biittizayssi woykko hamisile bolla nuus qoncizayssi cora muuza murote issifetethan deyoasan corasay yaanne hanne hemetishinenne he muuze maray keehippe lo7izayssa qoncisees

ha mzile bolla beetizayssi weykko qoncidayssi ugu deyonan xora santha qommo bayziya asati diyo gadaninne issi mishirashan issi attuma ade santa shammishin hamsile qoncisees

hamisile bolla beettizayssi weykko hamisile bolla qoncizayssi issi ogedonnan madabare bolla cora santha qommanne barbare loome heessanne hissa mala deiza gatho ha misile koncisees

hamisilen nus deettizayssi weykko ha misilen nus qoncizayssi oge dounan bayzethiya dumma dumma santha qommoy barbare cora miishati de7oga malanne he muruthasa bayze asati xilla oyqide uttirayssa qoncisees

Ha missilezaysi nusi betizaysi woyko qonc'isizaysi kehi gitane dalga gaden toketida sabile gidishin he sabilakka tekinoloje ogiyara hata ushishin haysi nusi qonc'ises.

Hayssan ta be'ashe deizayssi keeyi gitanne dalga goshsha dembagaden nam'u attuma asati issi petethan ekki uttira shininne issoy bakushin aka hoykkidi biittaza kaashi shin misile qonchisees.

Hayssan ta be ashe deizayssi keehi gitanne dalga gidida sabile gade garsan cura sabley issi petethan maara maaran toketu uttirayssanne beyana keehi lo'izayssa qoncisees

Ha misile nuussi beeththizayssi woykko ha misile bolla nuussi qonccizayssi keehi cora de7iyoosan issi aththuma addee lo7iya meraara de7iya cora ciishshatha shiishshi7uththidaagaaranne i keehi ufaththishin ha misile qonccissees.

Ha misile bolla nuusi betizaysi woyko, ha misile bolla nuusi qoncisizaysi issi gashe maca Naya ba hasheni keeshe ba'ada boncoza duutha oykada ufa'etishn misiley qoncisesi.

misile bolli kehi gitta ketha garisani cishayi dicizayisa qocisidayissa gidishini he osoka issi macasiya ba osso mayo mayadda kehipe minada othashene he abebaka he cishaka hara deresi yedanawu madizatisa qoncises

Ha misilen nus beetizayssi woykko ha misile bolla nus qoncidayssi cora asay issippetetha eqqidi cora kuthota xeelishe he asaykka he kuththo tishshi oothi be7ishin ha misile qonccisees.

Ha missilen nussi bettizaysi woykko ha missile nussi woykko ha misille bolla nussi qoncizaysi corra mishshatti ettikka jarkanerra zayte madabarara kaththa ichchiyo pirashshe ma'iyo algga libisse hessan hessan malla issipetteththan de'yo malla qoncissees

hamsile nuus qoncisisayzi woykko hamsile bolla nu beesh deyoge keehi cora chigine fute deyo keeththan cora asati tipetithan ooththishinne issi addenne issi machati he puteta maalan ooththishin qoncisees

ha misile woli keehi dalge gada garsan makinay woykko gushshassinne katta shiishanas maaddiza makinay katta keehippe lo7o woogin shiishshishinnne dumma dumma maaddota immishin ha misile nuussi qoncisees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko qonccizayssi issi gitta miiththa bolla koottay shiiqi uttirashinenne he kooththa garssan maaththay issipetethan de'iyogaadan ha misele nuus keehippe qonccises

hamsile bolla beettizayssi woykko qoncizayssi heedzdzu macasati banta kushin merara lo7iza ciisha oykkidi ufayetishinne etappe guye baggara cora ciishshay de7o gaadan hamsile qonce sees

Ha musilezan nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi issiyadde booththa koppiyanne booththa kumetha ma7omaydi ha wodiyan diida teknoloioga medethida matha kooththachan eqqidayssa qoncisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi cora asati keehi dalga denba goshsha gaden shiiqidenne lo'o muruta ayfe zereshen misile qoncises

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonchizayssi keehi githa dalga gade bolla tokethida muuze murutha gidishin he muuze muruthaykka maaran maaran xoketidayssa ha misile qonccisees.

hamisile bolla nuus bettizayssi woykko hamisile bolla nuus qoncizayssi cora ciishati issi petetan shiiki uttirashinenne he ciishatu maray keehippe lo7ida gado hamisile bolla nuus keehippe qoncisees

Ha misile bolla nuus beittizayssi goykko ha misile bolla nuus qoncizayssi keehi merara lo7iza ciishati essi petettan shiiqi uttirashinenne he cishisha meray keehippe lo7o gidirayssa ha misile qoncisees

ha misile nuus bessizayssi woykko qoncisizayssi issi macanaya ba kushen cora ciishisha oyiqqada eqa utirashenne iippe heyssa baggara cora ciishishati de'izaatho ha misiley qoncisees

ha misilen beettizayssi woykko kooncizayssi issi maceya ba kushin coora ciisha oykqada ufaytishinne giipehesabaggara coora ciishay issi petethan deyo gamanan ha misile kooncisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi issi athumadey cora asati eqqidi atelishin biitha bolla okkidi chikale chakalidi bessizayssa qoncisees

ha misilen nuus bettizayssi woykko qonjizayssi keehi githanne dalga demba goshsha gaden corattuma garsan issi maca zaapa ba kushen wolqada bookkishin ha misile nuus qonjisees

amisle nuus qonxisi zereyssi oykko hamsele bolla no beeshe deyooge keehi githanne dalga gaden zerethida badalay mokidi aysaridinne tiyatishin teknoloji ogeyara he badala haatta ushshishin amsiley qoncisees

Huben qace qacada booththa qamise may'ada diza ceeyga macasiya uutha giddon eqqada uutha hashshashe dawus izi miyerakka daro uutha.

Ha misilezan nuusu beetizayssi gade giddonne gade giddozan gaxape qasse haaththe maaran duge simmidi goggishe dizayssa bessees.

Ha missile bolla nu dere tophiya xeqilayi minisitere dokiter abi ahamede nee duma duma balesinixaneti ara dizayisane he sohoni duma duma zumatinne guye bagara wogga gitta kethay dizayisa ha misileyi qoncisesi.

hamisile nuus qomfizayssi nam7u attomasati eta garsappeka issoy zo7o koppiya ba wu7en wothirayssabedushin etappe guye baggara cora chigin geppute dewogadan hamisilee qoonchisees

ha misile bolla ta beeshe dehizayssi keehi githanne dalga denban cora kaameti limate ooso oottishoninne he kaametikka keehippe lo7o kaame gidirayssa ha misile qoncisees

hamsile bolla nuus qoncizayssi woykko beettizayssi keeyi gitanne dalga denban coraasay essifetethan sayte ooso oottoshinnne teknolojiyan maadetira kaame etachan ekkidaga mala hamsile qoncisees

Ha msile bolla nuus beettizayssi woykkoo qonchizayssi keehi gitanne dalga denban keehi hawude teknologin medhetira cora kameti bisibetetan sayte ooso oothtishin ha msiley nuus qonchisees

ha misile bolla nuus beettizayssi keeyi gixanne wokka denba wora garsan xuntha kaame oge diyo gaadaninne appeyssa baggara keeyi goshsha murutha mirakade deyo gaadan ha misile nuus qonchisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi haaththay biyo dildiya teknoloji ogian oosetira garanne he dildiya garsara bizaathay keehi bolqo gidirayssa misiley qoncisis

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko qoncizayssi ke gita denban gibtora bira haaththazi de'o gaadaninne he attazi baana delde medetidayssanne he deldeykka teknologi ogean aotostirayssa qoncisees.

hamsile bolla beettizayssi woykko qonchizayssi cora attumanne nam7u macasati istipetethan eqqidi sayte ooso ooththana zoretishenenne maqetishen hamsile qonchisees

hamsile bolla beettizayssi woykko qoncizayssi qaljuja woykko geeshshatay goggishininne he aaththay dildeera beyaga malanne he dilke he dildeykka teknologi ogean aotosirayssa hamsile qoncisees

Hassan ta beashshe deizayssi kehi cora kutoy issippettethan deiyo keththa giddishin he coora kuttoka issi attuma addey kutos qaalaba immishe deishshin missiley qonccises.

Hayssan ta be ashe deizayssi boorati kaame bolla eqqi uttura shinenne ethappe garsa baggara cua mehe deizayssanne kaame ba ogera besh deizayssa nuus qoncisisa misileekko.

Hayssan ta be'ashe deezayssi keehi cora deeshay issipetethan laagetishinonne he deeshati issipetethan biyoosay keehi denbauge gididayssanne he deeshata laaggiza issi attumade deizayssa qonjisees.

Ha misilen beetizayssi woykko nuus qonccizayssi cora miizaynne cora deeshshay issipetettan haatha uyishenne he miizatuppe garssan issi miiziya bootha gididayssa ha misilen qonccisees.

Ha misile bolla nuusi beetizay woyko ha misile bollan nuusi qoncizay, cora waado miizati maaran maaran eqqidi banta quma hokkidi mishin misiley qoncisidees.

Ha missilen bettzaays woykko qoncezays kehhi giththanne dalgga keeththan corra waddo mizzatti maran maran eqqidi he waddo mizatkka issippetethan mishshe ha missile qoncisess.

Ha misile bolla nuusi beetiza issi woyko ha misile bolla nuusi qoncciza issi, gita kaamiya bolla cora hareta banta zokkan cora mitha caanidi, hemetishen ha misile nuusi qonccisees.

Ha misile nusi betizayisi woyiko ha misile nusi qoncc,isidayi issi adde ba donan maske wotidi ha tishi gidi xelidinne appe guye bagara co,ra wadu mizati deyiga misile qoncises

Ha misile bollin kehi giita keththa garissan issi bitaney mara waadu miiza tokidashene affe miye baggan duma duma wooga waadu miizati eqidayisa ha misile nusi qoncises.

Ha misile bollan nus betizays woyiko ha misile bollan nus qonicizays oyidu de'eshati issipetethan mela mata shidhigidi mishinee eta garisa na'mu deshati ha tishi othidi xelishin ha misiley qonicises .

ha misilen nus bettizayssi woykko qocizayssi issi mishshiriya utadanne ke'ippe ufayetishshin ippe sinththa baggara nam'u machcha kushshen etta kutto achchan nam'u phuphphule diyogadan qoncisees

Ha misile bolla nuus beththizayssi woykko ha misile bolla nuus qonccizayssi issi paranjja macca kuththoy buuxa oykko mela maatha garssan eqqara thishishi ooththara theelishin misilee qoncisees.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nus qoncizayssi issi buchama adey issimiziyo ba kushen qommidinne ba kushen he misiyo maatabarsishin hamisile qoncisees

Ha misiley nuus besizayssi cora waddo miizati bantta keeththappe kare ke'ishininne he kareykka keehi dembba gidi uuttidashin he waddo miiza meroykka kareththara booththara walakka gididayssa mala ha misiley qonccises

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko qoncizayssi issi macanaya wora garsan eqqada habasha kuttota yo7o qalaba yeggishininne he kuttoti mishin ha misile qoncisees

Hamsilen nuus beettizayssi weykko hamsilen nuus qoncizayssi keeyi gisa dalga demban cura meye heemettishinonne he meye sinthan issoy woggakacc oykkida booray deyo gadan misile qoncisees

Ha misile nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi kaame ogiyara corarati mela maatha bantazokkon caanidi woykko thookkidi he metishin ha misile qoncisees.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko hamisile bolla nuus koncizayssi issi gitta denban cora deeshshati issipetettan ichi utirashinenne ita garsan nam7ati eqqi utirayssa qoncisees

ha misile bolla nuus beettizayssinne ha misile bolla woykko nuus qoncizayssi keehi gixa kaame oge bolla corareti bantha wolqappe zaro kunthale bantha zokon caanidi hemetishin qoncisees

ha misile bolla dorsay zal7ettiza soho giya gidira malanne daro asati banta dorsa dorsa hiri zal7isi yoganne dorsa meraykka dumma dumma gidizayssa qoncisees etikka bootta kareta zo7o dumma dumma mera oyqqidi yirayssa gidishin dumma dumma asayka shamishenne bayzishen qoncisees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko qoncizayssi cora macasati issipetetan keeththa barandachan eqqidi cora hareta teellishin ha misile nuus qoncisees.

ha misile bolla ta beyashe dizay keehi gita denbban cora deeyshati hemittishinenne he deeshshatikka hokkidi maata keehippe miishin ha misile nus qoncisees.

ha misilen beettizayssi woykko qoncizayssi issi macasiya waado miiza mara akamishininne he macasiyakka teknolojiya ogeyara mara xeellishin ha misiley qoncisees.

ha misile bolla nuus beettizayssi wiikko qonchizayssi issi macanaya wora galsan eqqa ucharanne cora hagasha kutho heemmishin he kuthutikka he mettishin hamsile bolla nuus qonchidees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko hamzile bolla nuus qonchizayssi cora waado miizati isipetethan maaran maaran ichiutira shinanne he waado miizathomeraykka booththara karethara walka gidirayssa qoncisees

hamisleen beettizayssi woykko qoncizayssi keehi githanne dalga geeththa garsan cora waada miizay maara maaran eqqiutirashenne he miizaykka xuma garsan biyogan hamislee qonci says

ha misilezan ta be'ashe deyssayssi hedzdzu maca asatey issi petettan shiiqi uttirashinonne he asaykka galla shiishi shiishi ba kushen oyqi oyqi tishuishoti teellishin qoncisiza misilekko

Ha misilen nusi be'ettiza izzi woyko qonccizayssi cora asay issippetettan chiggiyinya puutiya tokishshinne, he asa garssan hezzu addenne issi maccatti Gamo dungguza sharibe bantta koriyan tsatsida asa qonccisays.

Ha misile bolla betizayssi nam'u asati oge dunnan diza gadeppe wul'i wul'i woyko bokki bokki donno bitta gathappe kesishinne minnidi othizayssa qonccizayssi bettes.hessa gaden diza muruttaykehippe madizayssa.

Hamisilen betizayssi gade gidon muruta gakidoga kushiyan oyqidoga ha murutaykka tisheti utida mithata malan utidoga ha misilley besees.

Ha misile bolli keehippe lo'iza beyanawuka injetiza banta marani marani woyko yarani yarani utiza abokado puuteti dicizaysanne haata uyanawu giigisida sohotani utidaysa beses.

Ha misille bolla pollisey akafay oykkidi bitta zarishene izzappe guye baggara deyiza asati kofiya woththishene dungguzza qodhen xaaxixidi issoy issuwara hasayishene miicceshe qonccisees.

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko qonccizayssi keehi githanne dalga dembban gatha keetha sintan keehi dalga goshsha bolla de7iza murutha ayfe de7iyogadan ha misile nuus qonccisees.

Ha misilen beettizayssi woykko qonccizayssi keehi gita dembban puute maara maaran soketirayssanne he pootekka keehippe cora gidogappe denddoogan maaran maaran uthirayssa misile qoncisees.

Ha misile bolla nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi cora attumasay issipetettan doondza tokkishininne issi attumade ba kushin akafa oyqu tirayssa qoncisees.

Ha misele bolla nuus biittizayssi woykko konchizayssi keehi cora fuute issipetettan shiiki uttirashininne he puutekka keehi cora gidirekisha maara maaran uttirayssa ha misele nuus konchise.

ha misile nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonchizayssi keeyi gitsa dalga dinban nam7u gatha keeththanne he gatha keeththa achchan sable de7o gaadan misile qonchisees

hamsiden ta bayashe deyosse keehi gissanne dalga gaden dichida gistimuru xaayfe de7o gadanne aappe zinta baggara ichawu attumasati ooso oothana akaafa oyqqidi hemetishin qonchisees

Hmisele bolla muus biittizayssi woykko qoncizayssi cora chigina fute issipetetan shiiqi utirayssanne he chigina fute keehi cora gidogappedindaagan maara maaran otti utirayssa qoncisees.

ha mislen nuus beettizayssi woykko ha mislen nuus qonchizayssi keey dalganne gissa gaden gakkida muruta gistefe garsan icchashu phattuma asati hemetishenenne he asatu garsan issoy ambasadare maydayssa qoncisees

Ha msile nuus beettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncisizayssi issi aaway ba qooren dunguza qaxiri heedzdzut samare naathura issi sable woykko issi douza tokishin misile koncisees.

ha misile bolla nus beetizayssi woykko ha misile bolla nus konchizayssi xora attumasay essifetethan ekiotorashon iha garsan issoy bahu7en koppiawuthori bayfe manaxiryatiri azasi hasayshin qoncisees.

ha misileen beettizayssi woykko koncizayssi issi aththumadde uutafute tukushinenne heyaddekka ba kushin akafa oyqqidi ufayetishin ha misilee koncisees

ha misile bolla nuus koncizayssi woykko ha misile bolla nuus beettizayssi cora muuze issipetethan qanxettidi shiiqi utirashinanne he muuzeppe guye baggara cora muuze sable deyo gaadan ha misile qoncisees

Ha misilen beettizayssi woykko qoncizayssi issi maca asi ba hu'en shaashe qachadanne ba kushen akaafa oyqqada issi uutha sable tokkishinenne ufayetishin ha misile qonchisees.

ha misilen beettizayssi woykko ha misile bolla qonchizayssi issi gitta tukke sable deiza gade gedishin he gadenka lo7o murutha immida tuke sable de7o gaadan misile qonchisees

Ha mislen nuus beettizayssi woykko ha misilen nuus qoncizayssi gixa dadalga gaden mokkida gistemuruthanne he gade garsan wogga wogga mithati deyo gadan misile qoncisees

ha misilezan taas beettizayssi woykko qonchozayssi issi gitadenban issi attowade eqiyotirashinenne he adde achchan booththa faray eqiyotirayssa misilezi nuuskeyppe qonchisees

Ha misile bolla betizaysi coray issipetetan eqi utidashn issi doctorey woyko issi hakimey zo'o miziya akamishninne is gashe maca qeri Naya eqada xeelishn ha misiley nuusi qoncises.

Ha misile nuus bettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi cora deeshshati de'oosan cora asay issi petethan eqiwetirashin issi addenne issi qeerenay issi deesho oyqqidi teellishin ha misiley qoncisees.

Ha misilen nuus beettizayssi woykko qoncizayssi issi gitadenban issi zo'o muldho booray ekiotirashinenne he buura wodorra issi atthumade oykkotirayssa ha misile qoncisees

Ha misilen beettizayssi woykko qoncizayssi keehi giththanne dalga demban cora meheti hee metti shinenne he meheta heem miza heedzdzu athumasati eqiuturayssa ha misileya qoncisees.

Ha misile bolla beexxizayssi dumma dumma asati bantha boorata hakkamisanawu doktorekko ehidoga malanne he mizatikka marfe careth didiyoga mala ha misile nus qoncisees.

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus konchizayssi cora deshshati de'iyoosan issi haakimiya issi orgiya hakamishinnne appeyssa baggara issi karetha biitine deesha oyqu tirassa qonchisees.

Hamsile bolla nuus bettizayssi woykko hamsile bolla nuus qoncizayssi cora harethinne cora miizati essiyo geera hemettishenenne eta laaggiza cora asay eta guyen de'ogadan qoncisees.

ha misile bolla beettizayssi woykko qoncisayssi cora miiza marati issi petetan deyo gadaninne issi doktore woykko haakime he miizata hakamishen deyo gaadan ha misile nuus qoncisees

Ha misilen ta beyashe dizayis gita dembban issi geegey issi bessan tishshi oothidi xeelles dizayisa misileyi qoncises.

Ha mislin beettizayssi wura do'akko he wuro do'aykka maatha garsan eqqidinne issimisha tish ooththi teelisheninne he do7a som7osay karetha gidizayssa qoncusees.

Ha missile Bola Nuss Betizaysi woyko Hamissile bola nus Qonccizaysii nam'u mahe yan yane Demban Ichidashine Etape sintha Bagara Issi Gita Gegey Ichidashine Ha missile Nus Qonccises

Ha misileni nusi betizayisi aze gukko ha misilezani nus qoniccizayisi gita demibbani cora demiba hareti eqi utiddashininee isita garisani issoyi tishi othidi xelizaysa ha misileyi qoncises

Ha misilean nusu betizays woyko qoncizays kehi gitanne dalga denban mokida mela maata garsan nam'u gamoti etikka issi adenne issi macan Issipetethan ichi utidashin qoncises

Ha missilezan nusi bettizayisi duma duma heran dizzay Elle gidishini heyssika ha mmissilko ha beyidine doona do'idi ha be'idi diyogga mala ha missiley nusi qonccises.

Ha misile bolla nusi betizaysi woyko ha misile bolla nusi qoncizays keeh guta demba bolla nam'u adusa kacera de'iza gaarati waratishinine kaciya kacara gatishn misiley qoncisides.

ha misilin nuus beettizayssi woykko ha misilen nuus qonchizayssi cora demba hareti issipetethan de7o gadanenne he arati deyosay mita denba gidirayssa mala misile nuus qonchisees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonccizayssi issi wora do'a gidishin he wora do'a suntayka uswa woykko qutarsa geetetiya do'a gidiraa mala qonccisees.

Ha misile bolla keehi yarshiya wogga wora garsan cora dangarsati haasimiri hemettishininne he dangarsatikka keehi githa gidirayssa ha misile muus keehippe qoncisees

ha misileyn beettizayssi woykko ha misile bolla qoncizayssi issi githa dalga denban issi maaye eqqidinne hi maykka issi miishira tishshoterit elishin ha misile qoncisees

Ha misilen beettizayssi woykko qoontizayssi keehi dalga denban nam7u mayti issoy ichuuturashinanne issoy uttuutrashin etappe sinta baggara deiza geegge tishsho tiriteleshon ha misile koontosees.

Ha misilen nuus beettizayssi woykko qonchizayssi issi shaaqancha gidish hi shaaqanchaykka mitha bolla ekkidi cishusho tiri issi miisha qeellishin ha misile keype qonchisees.

ha misilen beettizayssi woykko qoncizayssi keehi gitanne dalga denban cora gaarati dissipetettan yaanne hanne wottishinenne he gaarathuppe baggati barqa gishin ha misiley qoncisees

hamisle bolla nuus bettizayssi woykko hamisle bolla nuus qoncizayssi keehi gitthanne dalga denban issi cimma gammoy eqqiutirashinne aappe heyssa baggara xora mela maathay de7o gaadan qoncisees

ha misilen nus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi issi mela mixe kanche de7o wora garsan cora gaaratinne he gaarata naagida issi polise de7o gadan qonchisees

Ha misile bolla beettizayssi loykko hamisile bolla qonchizayssi issi gitanne dalgaden ban nam7u issi mala gammoti hemetishinenne issi petitan dooshetishin hamisile nuus qonchisees.

hamsile bolla nuus bettizayssi wuykko hamsile bolla nuus qonchizayssi key gisa denba sohon denba hareti issupetethan shiiqi utturashininne nam7ati dishushoti deelishin miside qoncisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nus qoncisayssi ha nu beyishin deyooge wora do7a gedishin he do7a sunthayka godare geetettes aappe guye baggara amalath deyo gadan qoncisees